Mu kinho ekifanhanhi ndhi bonamu obukofiira bungi inho babutaile agho edhugavu yamu obundhi buli kwemyansamyansa. Bulungi inho babutaile agho

Mukino ekifananhi ndhi kubona mu omuzungu mulala nha bantu abeirugavu babiri balozanha omuzanho gwe beta ragibe. Ragibe bamizanha nga kusula bantu ghansi ndhibonha nho obusubi, obusubi kibonheka bali mu kisaghe.

mukinho ekifanhanhi ndhibonhamu basaadha basatu n'ente isatu, kiboneka balikwendha kugema nte ndhala. Nte eri kulumukakuku teri kwendha bagigeme, boonha bali lumuka balikwendha kugema nte.